paɣa n-ye chinchini nɛma ʒi kuɣu zuɣu ka piri namda sabilinli ka niŋ sala niŋ kurifootu ni n-zaŋ duɣu zaŋ tam ka gbubi chɛriga ka teebuli za o tooni ka tahapɔŋ tam di zuɣu ni sua ka kuriganima za tiŋa o yili maa di mi ta di nyihinyimi tiŋgbani maa gba nyɛpla zaɣ' vakahili

Bi mɛla yiya niŋ kom ni ka di nyɛ zaɣ vakaɣa mini zaɣ piɛlli ka tihi sa zuɣusaa ka nyɛ zaɣ waɣala kom maa nyɛ zaɣ piʋlli ka bihi bɛ di puuni duɣura ka yɛ liiga yaayɛ namda yaayɛ pɛto yaayɛ ka bi zuɣu moɣisi

Paɣaba ata n kpabi bihi ka so lo kpalaŋ tam o zuɣuni ka yɛ liiga dozim ka kpabi bia bia maa nyɛla zaɣ sabinli ka o liiga nyɛ zaɣ karili ka so gbubi kpalaŋ piɛlli ka mori do tiŋa ka nyɛ zaɣ vakaɣali ka zoli bɛ bi zuɣusaa

Gbaŋ piɛlli zaŋ o nuu taɣili taba o tɛɛŋga niŋ kobiri piɛlla zabi piɛlla ka bi zaŋ bini yɛra kpa o noli di kala nima maa nyɛla zaɣi sabinli zaɣi ʒee zaɣi dozim ka bi sabi namba nima m-pa di zuɣu ka yili za o yɛanga ka bi pɛnti li zaɣi dozim ka tia za o yɛanga di ka vari ni polo wɔɣinli.

Silmiin paɣa n ʒɛya ka Bihi guuna ti gbaagi o sheeni o kpala ninkpari sabinli ka ʒɛ n tabi dikpuni ka bi peentili zaɣ vakaɣali ka sabi namba sabila pa dizuɣu ka laati sa nyaangi kaa ka nyɛ zaɣ ʒiɛ bia maa zaŋla o nuu tabi o noli o bi piri namda

Paɣi bɛ daani n kɔhari bɔ daadɛ alibaasa saɣkm ka paɣi zaŋbii n pa o boɣu ka yɛ nee piɛla ka so chinchini o binbdoo zuɣʋ ka o nyee waɣa kuo noli niŋ zaɣ sabinli

Paɣa mini bia n-nya sarati palli zuɣu ka bia maa kpi ka moto maa kabisi cheche maa kabisi ka shikuru bihi ayi zaya ka gbubi fooni n-ŋmaara ka nyaɣi baaji dibaayi ka so niŋ o zuɣu rasita ka so jinjam ʒee liiga ʒee ka zuɣusaa maa niŋ zaɣ’ ʒee

Paɣa n zaŋ duɣu n tam buɣum ni n mɔndi saɣim. ɔ nyɛla zaɣi sabinli. ka gbubi saɣivuɣuli. kazaŋ dari tɛntɛ ka nema pahi do' ɔnyaaŋa. tiŋ maa nyala daɣiri kabii ʒa ɔnyaaŋa ɔbi piri namda. ɔbi ye liiga ka zaŋ ɔnuhi su ɔ daaʒiifuni.